Hwana hudoko mazuwano hoendawo kuzvikora hweifunda, vadzidzisi vanokona kudzidzisa ngenda yemitombe vana veitotambe mitambe yavanoita izvi zvinodetsera kuti vasazokanganwa zvavanenge vakafundiswaa.

Kuti hwana hudakarire kuchikora ,hwana hututuri hwemene hwakaite hundumure, kubusa. Hunokone kubusa ngemaheu. Kubusa ngezvekurya zvakawanda, zvinoite kuti hwana hudakarire kuende kuchikora, vanamai veiende kooshande mishando yavo.

Hwana hudoko husati hwaende kuchikora chemene hunomboendeswe kuchikora kwahunoende kofunda hwakatsonga huri hundumure vanamai vakona veiende kumishando vozomutora madekoni, zvinodetserawo kuti vabereki vanoende koshanda hwana hweisara hwakangwaririka.

Hwana hwunoda kuhwubata hwuchakatsonga kuti hwuoneke kufundisika hwuzokura hwune ramangwana rakanaka rakajeka. Kuzode kurfundisa mwana akura zvinonesa mwana ngaabatwe achakatsonga.

Vana vadodori vokosheswa ngekuti voakirwa memhatso dzekuti vaende kotatichira variyo vasinganaiwi ngemvura zvevaiita kudhaya vasingapishwi ngezuwa zvinozoita kuti ndaramo yavo ionekwe yeizoite yakanaka.

Hwana hwechikora pane nguwa yehunombosiiwa husingafundi ,hwembo ende kodzorora huri kubanzi, asi hunonga hwakakonyerwa mukati, kuti husaite musindo , husaende kumapato kana kutorwa ngemabhinya, rushosha rwakakosha pachikora.

Dzidzo intaka yausiye nausiye intaka yendaramo yedu ana adodori vofunda ngekuti vabereki avachina chavangavasiira asi kuvasiire ntaka yeupenyu dzidzo.

Zvibalo zvinoda kuzvidzidzisa wega uri pamhatso, wabve kozvifunda kuzvikora zviyani wozo mboningira mubhuku weitaticha wega kuti zvingene mukati mwehloko yako zvisazonesa. Ukagara zvinoramba zveikonzawo.

Kufunda hakuperi. Kufunda ndiyo nhaka yetinokwanise kusiire vana vedu. Vana vanokone kufunda ngemitambe. Mitambe inoite kuti vazoramba veizvikarakadza. Havazo zviriarwizve.

Dzidzo indaka yehupenyu vana vadodori vovakurwa zvikoro zvekuti vafundire vari zvinoda kuakwa kuti vasaita ngozi vari kuzvikora vafunde zvakanaka vasinganyeri zviri kumbatso.

Hwana hwudoto hwotokonawo kutokonye zvaayo mazuwano zvemakombiyuta hweifunda ndizvona kuti hwutodzana nehundanhi huri kubanze kwenyika ahusariri ndozvawakanakira kuti hwabuda muno hunotoendawo mberi hweibatana nevandanhi wavo.

Kufunda ndiko kwega kwatosara pashi penyika ineiyi ndiyo nhaka yatingakone kusire vana vedu inhaka yausiye nausiye hwana hudodori hwotongwaririkawo mazuwano ngekuhuendese kuchikoro anamai veisare pamuzi veishanda mushando yavo vakasundurika.

Vana vadoodori vakaita kunga hochi vanotambire mumadhaka vanotambire mumatsvina hino muzvikora munode mvura yekuti vana vawone kushamba nyara dzavo pavanobve kuzvi mbuzi pavanotambire mumadhaka votoshamba votochena.

Kufunda kwemazuva ano hakusisiri kwekuerenge bhuku rega-rega. Vana voshandisavo zviro zvimweni zvinosanganisira nemakombiyuta kuone mabhuku mukatimwo. Veitoonavo zvinoitikavo kuntaraunda dzimweni kuti vasasarira sure vega-vega.

Kuti mbatso dzashomanika muzvikora, vanoake zvimichacha pabanze kuitre kuti mwana weeshe aone pekupinda, asatsva ngezuva ngekunaiwa. Esazonyerazve kanyi ari pakati pekufunda.

Kundoreketa basi pasina kubhare pashi zvounonga veidzidzisa akuiti kuti mwana abate zveunonga veifundisa. Asi ukabhare pashi zvinoite kuti mwana azvizwe hazo zviyiyarwizve zvakabharwe pashi.

Mabhuku ofaswe mu ma kombiyuta mazuva ano vana voerenga mabhuku mukati mwe ma kombiyuta azvisiri zveku erenga mabhuku ayi erengwa kudhaya izvi zvakanaka ngekuti mabhuku ano tatuka kumbiyuta inongo ramba iriyo.

Dzidzo intaka yehupenyu, vana vanosise kudzidzidza varivadodori kuti ntaramo dzavo dzizohlamburukawo pavanokura ngekuti dzidzo intaka yausiye nausiye.

Kubeka zvipampureti mumapato nepasinde, nezvikora kwakanaka kuti vantu vaziye kuti vokuma apa vanenge voenda, vantu havazorashiki veente kuntaraunda dzisidzoke.

Vana vadodiri vokosheswa maningi ngekuti voakirwa nemhatso dzekufundira kuitire kuti ndaramo yawo yemberi inge yakahlamburuka.

Muzvikora zvevana vadodori vanode kufunda veiona zvavanenge veifundiswa ndizvo mudzidzisi wakhona unofane kuzvibhare pashi vana vamweni veionawo kuti zvisazo riyarika mukati mwehloko dzawo.

Hwana hudodori hunodakara maningi hwaende kuchikora ngekuti hunonga hwakapfeka ngubo dzakafanana, apana unoonekwa hurombo hwake neupfumi hwake ngekuti zveshe zvinenge zvakaputirwa ngengubo yehunenge hwakadxoka.

Kuende kuchikora aikotatiche mabhuku egapi asikunoitwawo ngezvemitambe vakafunda ngezvemitambe vanokona kuzoponawo ndizvo mundaramo dzawo, vakafundiswazve veiita zvekuona zvinobaite kuti vasazoyiyarwa zvavanenge vafundiswa.

Kuzvikora vanetsika dzavanotaridirawo kuti vantu vavo uye vashandi kuti vaitere vantu vaya vanenge vayiuya pazvikoro tsika idzidzinosise kuteererwa kuti zvioneke kuti vantu varipo vane untu hwekudetsere vantu.

Mazuva ano muzvikora vana vodzidza zvakawanda zvekubata kwenyara dzawo zvona zvenyara izvi ndozvairi kwidza kweshe kweshe zvinoita kuti mwana aone chekuzopona ndicho mundaramo yake mangwani.

Muzvikora vana votodzidziswa mibato yenyara. Vanoshandise nyara dzavo kuite mishando yakawanda, yakanaka. Azvizovanesi mukukura mwavo, vanotozoponawo ngekushanda nenyara dzavo.

Muzvikora vanthu vodzidziswe kurapa nemwombe aasi munthupi ega unorapwa asi nezvipfuyo zvinorapikawo kuti zvioneke kuite nyama dzakanaka dzekuti dzizoryiwa nekutoshanda panyari pamuzi dzishande dzakagwinya.

Vana vantane havakoni kuyayiya veidzidziswa, asi vakadzidziswe zvekubata ngenyara dzavo vanozwisisa. Maringe zvinozovaponesawo mukati mwentaramo yavo vaakutonasire zviro veitengesa votoonawo upenyu hwakanaka.

Zvikora zviriyo mazuva ano zvinodzidzise vana, vamweni vanenge vakorera zvekutatiche mabhuku asi vanozonekwa veishandisawo nyara dzavo kuti vaoneke vachazoitawo remangwani rakajeka.

Kukone ku erenga ngeku bhara aikupi kwega kunoitwe mukati me zvikora vamweni avato zvikoni izvozvo asi vanokone ku bhare mi pikicha izvi zvinozo vadetsera ngemberi yo vobhare mipikicha yavo yavonozo tengesa votoone cheku pona ndicho chinonga chabude mu nyara dzavo.

Muzvikora zvepakati nepakati kunodzidziswe vana zvekubata ngenyara dzawo kuti vazokura voende kuzvikora zvepadera dera avazotambudziki kozvifunda izvi zvinodetsera kuti avazotami chekurya nekubusa nemhuri dzawo.

Panopera gore vana vechikora vanonyora bvunzo vanonga vakaerenga nezvavakapurutana veidzidziswa nevadzidzisi vavo vaneyvozozvinyora vavega pashi kuti uonekwe kuti waipurutana ere mudzidzisi veifundisa.

Kufunda kwakanaka, hakuna kuti ndachembera, hakuna kuti ndiri mwana mudori-dori ngekuti kunochinje ndaramo yemuntu. Ndaramo yemuntu inobeuka, haina ndaa nekukura nekutsonga.

Muzvikora mwaane michini inoshandiswa ngevana nevadzidzisi kuningire zvirikuretu nepasinde kuti vazvione. Izvi zvakanaka kuti vozopinda munyika vasangana nayo michini iyi, avazoityi.

Zvikora zvemihlobo yepadera vodzidziswe kushanda nemaoko. Izvi zvakanakire kuti nyangwe anyazombokura aazotami chinomuponesa mukati mwendaramo yake. Unozvibatirawo ngenyara dzake.

Kune vana vasingatati veifundiswe muzvikora vanoda mishando yemaoko kuti vaone upenyu hwakahlamburuka mune remangwana ravo, vanozoonawo chinovaponesa kuti mburi dzavo dzione kupona.

Ndombi nemajaha voshandise mucheni kugige zvidhloko zvavo vanotunge zvidhloko zvakawanda izvi zvinodetsere kuti vaone chekupona ndichona kuti hupenyu hwavo hunge hwakajekawo votobatawo mare veirya nemhuri dzavo.

Kufunda kwakakosha maningi, ngekuti intaka yausiye nausiye. Mudzidzisi eifundisa vana vanosise kuyaeya kuti vazozvishandisa pavanonyore bvunzo dzavo. Vanonge vataticha veiyaeya vanozobudirira zvekuti ramangwani ravo rinonge rakajeka vooshanda mishando inozovape mare yekuti vabuse nemphuri dzavo.

Dzidzo intaka yausiye nausiye. Vana vanokurudzirwa Kuti vaende kuzvikora kofunda zvinoita vamweni kuti vazoona ndaramo yakajeka yemangwani.

Muzvikora pane nguva inodhibaniswe vana nguwa imweyo veifundiswa ngezveupenyu kana kuti paite dambudziko vanodaidzira nguwa imweyo vana vozwa ngemuromo umwe haikona kuzoita zwangewakazwa.

Muzvikora vana vano dhibaniswa pamwepo akuna unoketa mwana undani ngekuti wakashata chakati asi vanogara pamwepo vari muzvikwata veinxa zvavanenge veifundiswa nevadzidzisi vavo.

Dzidzo, inthaka yausiye nausiye, vanthu munyika dzeshe, vakatozoona kuti, kuake zvikora kwakanaka. Kuti mwana weshe, aende koofunda, azoonawo zvekuita mundaramo yake mune remangwana.

Vamweni vanotya kuende kofunda kuchikora veiti kunotatichwa mabhuku ega ega asi kune mitambe iriyo yekuphundure bhora neimweni yekuri nxaka inozokudetserawo mangwani ukazoramba weiriphundura unotorwa neamweni wotoendeswa dera dera unzoonawo chinokuponesa mukati mwendaramo yako.

Muzvikora munemhatso dzinoakwa kuti vana vaende kotaticha varimwo. Munonga musina muntu unofundisa asikuti unotaticha wega wakanyarara, apana unopurutana zvoumweni, apana unoningira umweni asi kuti kutotaticha zveipinda muhloko yako wemene.

Kudhaya vanthu vaifundira pashi pemimbiti veifundiswa nanasekuru nanambuya mazuvaano kwaane zvikora zvekuti vanthu vafundire vasarohwe ngembepo vasaurayiwa nemvura veifundiswa nevanovafundisa.

Dzidzo intaka yausiye nausiye . Mwana weshe unosise kuenda kuchikora anyambori musharukwa unosise kufundawo kuti azoonawo mishando apedza zvikora azopone zvakanaka mburi yake izokura yakahlamburukawo yeiryawo zvainoda

Dzidzo intaka yausiye nausiye vana veshe vanokurudzirwa kuenda kuzvikora kuti vafunde vazoonawo ndaramo yakanaka yemangwani, veienda kuzvikora nekubve kuzvikora vanohamba zvee varimuzvikwata ngekuti nyika yashata kwaane mabhinya.

Weigume pantaraunda , pazvikora panyambori pazvipatara panode zvipambubhireki zvekuti vantu vaone kuti vaguma pavanomga veinxonda , zvidetsera kuti vantu vasarashika.

Vana veiende kumabhodhingi kudhaya vaidzihambira vega ngebhazi rake. Mazuwano votoungana pamwepo bhazi rechikora rotouya rovatwara. Izvi zvakanakire kuti mwana haarashiki. Unohamba nevamweni vake nekuzwe kudada ngechikora chake.

Muzvikora ayi mwekuenda kofunda mabhuku egapi vana vanodzidziswawo nekupnhure bhora nekurumba kuitire kuti vamweni vanozopona ndizvo zvekurumbazvo nekupunhure bhora.

Kwoakwe zvikora zvine miturikidzwa, pashi nepadenga panenga pane pekufundira, ngendaa yekuti ndau yaashomanani yekuake midhadhadha yeiende kuretu. Vakazviona kuti dzidzo intaka yausiye nausiye.

Kuzvikora akutyisi kuenda ngokuti kune abereki amweni asikaendesi vana kuzvikora ngokuti vona avazi kufunda kunotambwawo mutambe imweni yaiitwa kudhaya kuti tsika nemagariro edu muntaramo yedu zvisarashika zvirambe zviriyo mpera nariini nariini.

Zvikora zvemakore ano zvoshoshwa .Zvimweni zvinoshoshwa ngesimbi kuitire vana vasabuda veiende kubanze kooangarara zvinozokonzeresa kuti vasazopedza zvikoro zvawo zvakanaka. Vanenge vakangwaririka mukati mwerushosha rwavanenge vari.

Kudhaya zviya vana veiende kuzvikora kwavanogara vari vasingapetuki kanyi vozouya chambonywa waihamba ega otozodhibana nevantani vake kuchikora hino mazuwa ano vohamba pamwepo veikwire movha dzezvikora zvavo izvi zvakanaka ngekuti vanohambira pamwe vantu vemazera amwe.

Muzvikora ,ai vadzidzisi pi vega vanodzidzisa vana. Vanokona kudhibana vana kamwe pavhiki veidzidziswawo ngevana vantani. Izvi zvakakosha vana vanokura vasingatywi vamweni. Vanokura veitokonawo kureketa pakadzara vantu.

Muzvikora pane nguva yendaani yekuti vana vanounganidzwa veeshe kubve vepashi kusvike vepadera vofundiswe nguva imweyo, izvi zvakanakire kuti vanofundiswa veshee veizwa nguva imweyo kubva mumuromo umwe veshe vakapurutana.

Vana vechikora, kazhinji vapadanzo repadera, vanosiye zvibhalo. Vanoti zvinokonza, vasingazivi kuti ngemberiyo zvinozvodiwa mukati mendaramo. Zvibhalo zvakakosha muwupenyu wemuntu weshe. Zvibhalo zvega zvega zvinongana zveyishanda.

Unga zorashikawo here wadhibana nechipambureki chino kukombidza pona pemene paunonga weida kuguma hauzorashiki nekupota weitambudzika ngekuvhunza vantu kuti ndoguma pari.

Muzvikora vana havadzidziswi ngevadzidzisi vavo wega. Vanodaidzazve vantu vanobve kumabazi akasiyana-siyana enyika. Kusanganisira neemuzvitemo kuti vauye veivafundisa vaziye zvinenge zveiitika munyika vasazobatwa ngendaa vasingazii.

Ndau yekuaka mhatso dzekufundira dzashomanika. Vantu voake zvikora zvemuturikidzwa kuti mwana weeshe aoneke eiende kuchikora afundewo ngekuti kufunda kwakanaka kunoite kuti mwana azonga ane ndaramo yakahlamburuka mune ramangwani.

Zvinodakadza yaampho kuti mwana wako unoende koofundawo kuchikora chemuhlobo wepadera-dera, ngekuti zvinonga zveikhombise kuti une ndxondo dzakapinda kudarika dzevantani vanonga vasare kanyi.

Zvikora zvembando yedere dera zvishomani mukati menyika hinovoita zvekutoaka mhatso dzemututikidzwa kuti mwana weshe aone pekupinda dzidzo ndiyo yakatozooneka kuti dzidzo inhaka yeupenyu inhaka yausiye nausiye

Vana kana vafunda vaadere-dera vanonga veiate pazvikorazvo zvavanonga vari. Vanokona kuvata vakawanda mumbatso imwe veidzidzisana varimwo. Nemumbatso dzavodzo mune nepekufundira nezvibani zvekuti hayi, vaone zvavanenga vei...

Zvikora zvembando yepadera dera zvakanaka yambo kunenge kweigara vana vakawanda ngekuti vanenge vachida mvura dzekusuka ndidzona mvura dzekuhlambe nyara variyo.

Kufunda akuna ndachembera. Newaite kurirei uno toendawo kuchikora eifunda, veishandise zvidziyo zvaayo mazuwa anaa zvakaita sema khombiyuta. Ndoo mwaane mabhuku akhona, veibharazve zviro zvevanoda mukati mema khombiyuta mwo.

Muzvikora zvikuru vantu avafunde vakayite vashomanani, vanofunda vakawanda, hino mbatso dzakona dzinoakwe ungateyi vantu vari kuwona bhora kumandandare ebhora aya, kuti vawone mudzidzisi unonga ari ngemubani eyivafundisa.

Zvikora zvemihlobo yedera zvakanaka ngendaa yekuti mumwe namumwe unenge eienda koopinde pandau yake yaanoziya yekoofundira. Amuchadhibani mwakawandisa mweide kuita zviro zvakasiyana siyana asi muntu unoqxonde pake kuti aone kufunda.

Muzvikora zvembando yepaderadera vana vanoshandise makombuta kubhare zvevanenge veida veitotumidzire mishando yavo kunevanenge veiafundisa nekuerengazve mabhuku vanoaonazve pamakombuta po.

Zvikora zvinodzidzise vana mishando yekubata ngenyara dzavo, zvawanda. Zvinodetsere kuti vana vasinganasi kukona muchikora, vaonewo mishando yekuzoita pavanopedzawo zvikora zvavo. Vanodzidziswe makambi ekushanda ndiwo.

Vana vanoenda kofunda kuzvikora yemhando yepaderadera, vanonga vakawanda. Zvikora izvi zvishomanani, saka vanoaka mhatso dzemuturikidzwa kuti vana veshe vaone kukwana. Ndaraunda yekuti varambe veiaka irikushomeka.

Kuzvikora zvemihlobo yepadera vantu avaendi veienda kobika pazvikorazvo asi kune mbatso dzinonga dzitoriya dzekuti vanobikirwa vantu veirya chavo vanonga vaenda kuzvikora zvakadai kofunda veibeke fundo mumahloko avo kuti upenyu hwavo huzoitawo zvakanaka mangwanani.

Midhliba yekudhaya yainge yetambo dzaikoshwa kwakuphakaise hembe pona apapo hino mazuwano kwakuitwa nemidhliba yemapuranga anobetewe mumadziro kana kugadzira midhliba yesimbi. Iyi yakanaka ngekuti unobeke hembe dzako zvakanaka.

Zvikora zvemhando yepadera-dera hazviketi vantu kuti uyu unemitezo yakashata uyu vakadini. Muntu veshe unondoendeyo kofunda hakuna unotsarwa eisare sure. Izvi zvakanakiravo kuti vane mwiri isingazi kuita zvakanaka vanofundavo veizoonavo ndaramo yakanaka ngemberiyo.

Zvikora zvemhando yepadera-dera zvinofundwa vantu vakawanda mukati memhatso imwe. Ngekuti zvishomani kuitire kuti muntu veshe afunde asasarire sure.

Munthu eigume pachikora aandoambi ekuenda mumbhatso yaanenge eida pane paanogumira pambhatsopo obva abhuirwa kuti unoende kwakati kana abvunza zvinodakadzire pakuti auzoambi ekupinda mweshe mweshe mumweni munonga musikadiwi vanthu.